Macca naati bantta huuphiyaa dumma dumma hanotan dadisoosona. Hegaappe guyyiyan bantta dadissido huuphiyaappe guyye baggaara qassi aybakkonne huuphiyaa bolla aattoosona.

Asay woni ha biittaa bollan quma giyoba meennan coogidi de'anawu waani danddayennee? Hayi qumaa maadoy asaassi de'o giyoba tookki wottis giyogaa gidennee?

Xeelawu pala lo'iya galssa nne macca kunttiya dorssati henttaappe guyyiyan yaa haa geennan ogiya oyqqidi boosona. Eta miyyiyan gatta keettay de'es.

Issi lo'iya shuchcha keettaa heeran cora asay yaanne haa hemettiyaagaa gidishin sa'an de'iya asaa efanawunne ehanawu maaddiya miishshay aybee? Qassi keettaassi aappun xekkay de'ii?

Sintta baggaara haree goochchiidi de'iyoo naa"u goomara de'iyaa gaariyaa bolli caanetti uttida asay ba soni zin"iyoo bootta piraashshee nuusi beettees!

Dorssaa zal'iya bitanee dorssaa oyqqidi beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Alamiya bollan asay issi doonaa haasayidinne qassi xaafettaba nabbibidi he xuufiua akeekanawu issi doonaa loytti tamaarana koshshees. Ubba paranjjatto qaalay alamiya giddon haasayettiyo gishshawu a minnti tamaarana bessees.

Hagaa malaba taani be'idoy Afare dalgga manttiyan bittappe pude xuqqiyaa tamaa gaasuwan meettida dumma dumma meray deiyo shuchcha, haattaa, biittaane hegadankka hara dummabata be'ettees.

Issi xarpheezzay de'iyaagaa yuuushwan heezzu oydeti de'iyaageeti uttanawkka keehippe injjetoosona. He oydeta shammada nusoo ehiyaaba gidiyaakko tana aykeenaa lo'es giidetii

Payyatettaanne bollaa minttettuwa luxiyo heezzantta kifiliyaa luxiyo maxaafaay benikka ha maxaafaay haikka laamettibena. Ha maxaafaan aybine karen mali be'uwa oyqqiis.

keehi haahuwan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. ha bagaara tooraa caani uttida makiinaykka beetees.

Kawoy kushee tohoy qaaxxenna asaassi esi uttidi yaanne haanne baanaw immido qeera kaamiyoo ekkida asati he kawoy oottidoban daruwaa ufayttidosona.

Cora yelaga naati bantta luxettaa wurssidi moochchenaa booraago gonggoluwaa be'anaw biyoo wode tanakka he sohuwaa baanaagee keehippe loyttidi amoyes .

Keehippe aaho yeechchara aakki uttidda asay maanawu ubba qassikka harabawu go'ettiyo irxxa heeran mokkiya doozay aybbawu maadi? Ha doozay awudde awudde mokki?

yettaa yexxiya cora asay eqqigaadee kushiya baqiidi beetees. qassi etappe guye bagaara eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma mitaa bonccota malatiyaabati de'oosona.

Uttiyoo wode aybanne waayettenan issi sohuwaappe eqqi denddenan uttosan bululiidi baanawu maaddiyaa meray karetta gidido oydiyaa xeelliyoo wode ayba lo"es giidetii!

Issi haattaa heeran diya dumma dumma doozatinne he heeran diya haattaa irxxatettay asa daro wode de'a de'a gees. Ubba keehi lo'ees.

Baassi lo'iya maayuwa boottaa shammidi maayi eqqida bitanee beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

asay zin'ananawu maadiya piraashshee sa"aa boli diyaagee beetiyaagaa matan ya bagaara qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Adil'e ciishsha mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. eta giddonkka naa'u naati eqqi uttidosona.

Issi Toototti yaagiya qumaa keettaa giddon asay dumma dumma maayuwa maayidi duriiddi de'iyageeti laa ayba lo'iyona! Hagee awa biittakko ta erikke hachchi be'ays.

Qoodan muleera tammanne issini naati adil'e ciishsha meraara de'iyaa shuraabiyaanne qonxxaa gixxidaageti issoy issuwaara qomettidi eqqidaageti awa toho kuwaasiyaa citatee?

Issi miyoonne uyiyoo keettaa giddon dumma dumma meraara de'iyaa uttiyoo oydeti de'iyoo gishshawu ha sohuwaa biidi uttiyoogaa kanchcha haray atto miishshaa qamxisses!

Hagaa wolaytta wogaa maayuwaa maayidaa naa'u asati deosona. Ettika mantta burge bungganne mantta dichcha isiraela geetettosona. Bungge wolayttan keehin erettida muuzziqaa woykko alamiyabawu yeexiya asa.

Issi gela'o macca na'iyaa issi puulattida keettan woykko dumma dumma meray ciishshay deiyo keettan gujjo huuphphiyaa waaxada uttasu. Hagee gujjo huuphphee ayba iiti? haakko.

Cora naati karetta maayida macca naatinne amarida macca naati etaara deosona. Etappe guye baggaara issi shuchcha keettaykka de'ees. Qassika doozay de'ees.

Issi issi heera asa ubbawukka asay bana koshshabaa shammi ekkiyo suuqee dees. Suuqiuan zal"ettiyabay daro wode nu heeran beettennabata ehidi bayzzoosona.

Karetta meraara de'iyaa oroottuwaa yaagiyoo buquray darotoo haattaa duuqqidi wottanawu maaddiyoo gishshawu daro asay ba soni shammidi wottidogee keehippe maaddes.

Ka'ineenna qayye afkaatoy issi buquraa bolli shiiqi uttidaagee beettes. Ha afkaatoy heezzu woykko oyddu gallassaa baattan woykko otuwan gattidi kesii karettidi ka'idaagaa miyode madhdhes.

Issi qeeri mucale yiira na''eessi yelettido koyiro layitta bonchchanawu eta so asayi shiishidobayi xeelliyoode ha woggaa tana ma ma ges.

Toophphiyaa kaalettiyagenne tukke giyo biittaa kaalettiyaa bitane naa'ay diriphphan uttidi zorettidi deosona. Etappe guye baggaara naa'u biitta banddiray de'ees. Ha asati zorettidi deityobay aybeshsha?

Nu toophphiya biittan dumma dumma heeran issi na'ay machchiyo ekkiyo wode lo'iya bullachchay kiyees. Xoossay tanakka saro gattikko taanikka bullachchan machchiyo ekkana.

Hollozi yaagiyaa boosi yoosi yaagiyaa kiitaara de'iyaa xuufiyan oyddu xeettanne ishshatamu bira yaagiyaa xoomosuwaa hagaazza qonccisiyaa naaqashshay de'ees. Hegadankka wolaytta wogaa maayuwaa misilekka de'ees.

Amaaraa dalgga manttiyappe gidiya naa"u yiira naati cima asadan bantta sinttaa tukkidi gullottidi xeelloosona. Ha naatu hanotay heeraa asay sheniyan kumoogaa bessees.

Issi maxaafaa gooza sinttan issi bitaniyaranne issi na'eera issisan uttidi maataa uyiyo misile de'ees. Ha misliyappe garssa baggaara yoo yoo gifaataa yaagiyaa xuufekka de'ees. hay wolaytta wogawu ne ayba lo'ay.

makiinay diyaagee asaa caaniidi eqqidaagee beetees. qassi appe ya bagaara deriya boli maata mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo bonccoti beetoosona.

Issi karettanne achchaara sinttiraama bitanee de'iyaagee ba huuphiyaa pixidi wottidoogaassi sintta baagaara he huuphee pitaliyaa medhdhidoba malatiyaa ayba iites giidetii

Haattaa bombbaappe duuqiyoo wode ha beettiyaa lasttiqiyaa go"ettidi duuqqanawu maaddiyoo gishshawu nuuni hagaa biidi bayzziyoo keettaappe shammidi yiidogee keehi adussa.

Nuuni ini gala nulage issoy de'aagee machciyoo ekkiyaagaa doodi ekkidi wolaytta sooddon issi pala lo'iyaa sohoy de'iyaagaa biidi allaxida shin eti he sohuwaa gelanaw qanxxido gatee woyseeshsha?

Issi maccaassiya uttada ba kushiyan tukkiya essiyo jabanaa oyqqada beetawusu. Ha maccaasee sinttan beettiya cora siineekka qassi asaassi keehi gita daro maaduwa immees.

Barbbaasuwa malatiya galbbaappe oosettida bootta caammay beettes. Ha caammaykka lo'enna ayssi goshankka ootissena ogee kiyiiddi wottanawukka lo'enna hagaa mala caammaa giigissana koshshenna.

asaa puuzzidi bolaa masunxxisiya mitay beetees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

La issi issi gallassi taani nu sooni ka'iya kattaa qoppiyo wode tana ha"i so biykko lo'ees. Oyttaara maattaara maydda pee'aaggiyakko ixxikke.

Katama giddo dumma dumma katta keettay de'ees. Hagee keetta gidishin karen uttiyo oyde, mittay eettanawu giige hegadankka qassi hara dummabati de'osona.

Issi na'iyaa toophphiyaa banddiraa maayda sinttawu xeelliyosan haattaay kakkaara wodhdhidi deiayagappe cuway kiyidi de'ees. Ha haattay cuwattiyo sohoy awa heeran dei?

Hageeti keehippe mino gidida wolaytta dichchaa citaa kuwaasiya kasanchchata, heezzu attuma naati issippe issi sohuwan eqqidi bantta huuphiya huphphiyaara gattiidi de'oosona

ha sohuwan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. keehi lo'iya wolaytta keettaykka hagan beetees.

Sa'an micetti uttida dumma dumma korinttiyaadan maaddiyaa woykko hara hara buqurata shammanwu koyikko etappe yiidi shammana mala qoncciyaan wottoogee beettees.

issi na'iya hookkada sa"aappe aybbakko qoraydda de'awusu. ippe ya bagaara qassi maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Worqqa keettan issi qooriyan aattiyoo pala lo'iyaa worqqay de'iyaagee gatiyaa keehi al'o malates shin he worqqaa shmiyaakko tana ayba lo'ii!

Kaysoy penggiya mentti gelidi diyaba ubbaa mulluccu ootti efeennaadan keettaa naaganawu go''iya miishshaa. Ha miishshawu daro daafuray de'es gaasoykka eesuwan meqqees.

Heezzu yelagati issippe issisan eqqidi aybakko nabbabidi deosona. Aybinakko malaalettidi xeelosona. Ettappe issoy keehingasti ekkees. Hagee diga etti nabbaabiyoge kana kaassa gidenan aggena.

Bootta maayuwa maayida osanchchati beettoosona etikka ottiyo awaashe bankke keettaa giya etappe guyyeera de'iya shuchcha keettaana. Bankke keettay asay biraa kushiyan oyqqiyoogaa aggidi efidi aani wottanawu maaddes.

Adil'e ciishsha mera qoliyaa woykko shuraabiyaa maaya uttida issi geela'o na'iyoo xeelliyoo wode ba dadissido huuphphiyaa be'aanaappe gaada hokka uttidaara oonee?

Afaare dalgga manttiyan diyaa tama abba giyoo lo'iyaa sohaa. Ha sohayi Toophiyan diya ayi sohaappekka mishuwan keehi dakkuwaa dariyaa soha.

Issi keettaa asay issi mala maayuwaa maayidi ufayttiyaageeta be'iyo wode taayyo siyettiyay wode taanikka ta keettaa asaara hagaadan hananddee giyaagaa. Gaasoykka issippetettay lo'iyaaba.

Nu wolaytta biittan issi issi maataawati shiiqettidi kaw oosanchcha asaa ubbaa shiishshidi keehippe zoridoogan he oduwan daro asay keehi ufayttdosona.

Issi gelao na'iyaa doona suutta milatiyaba tiyettada xeesan kushiya wottada eqqasu. Ha na'iyaa maayido maayoy bootta gidid kushiyankka issi karettaba oyqqa uttasu.

issi keehi lo'iya kuwaasse diyaagaassi meray tana xeeliyoode ubba ayba lo'ii. qassi a bolaykka asaa xeelin xeella xeella gi ufayses.

keehi lo'iya maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. eta matankka cora asati eqqidi pootuwa denddoosona.

Issi sohuwaan haattaa mechcha wogaay poolettiyosan cora asay issisan eqqiis. Ha haattaa mechcha woogay toophphiyaan misirachchuwaa qaalan yesusan ammanidi attagettussi markkatettawu poolettiyaa wogaa.

Daro paappaye hagan beetees. paappayiya maada kushiyaa meecettiyoode halixxees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Wolaytta biittan daro ba biittaa allagan haarissennan diggida mino kawoy kawo xooni darosan erettees. Ubba wolaytta biittan issi issi heeran a pootoy kaqettees.

qashettida asaa oychchanaassi xaace kare yiida asay beetees. Appe guye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Uttiyoo sohoy keehippe puulatti uttido gishshawu he sohuwaa biidi uttiyaa asa ubbay ba wozanaa keehippe shemppiso giidi asaassi keehi hirggi oottidosona.

Asay uyanawu go'ettiyo keehippe geeshsha haattay haatta tigiyo buquran giigiddi tuccetti uttiis. Ha haattay keehippe geeshsha gidiyo gishawu harggiya oyttenna.

Hagaa mala biron keexettiddi wuribeenna keettan daanawu taani mule koyyikke. Dumma dumma awu koshshiyaabayi kumibeennaagan carkkoyi soo gelidi sakissichchana des.

Farannicheriyappe oosetida maa"u meray de'iyo buquray issi kifile giddon wottidaw de'iyaa naa"u qommo mwrati aybba aybba malatiyoona? ane loytta xeella.

Nu biittaa itoophphiyaa giddon de'iyaa ammano eqotaappe issuwaa gidida toophphiyaa orttoodokise ammanuwaa kare xeelliyoo wode cora asay hagadan ayssi shiiqidee?

Sa'aay qamidagan xomppe warjjajidi xomppiyosan asay uttidi haasayidi de'ees. Qassi heeraykka irxxa mittan keehin kumidi uttidaga gidishin xeelanawu keehin injjettees.

keettaa giddon maata mala meray diyo dumma dumma qommo lo'iyaabatinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. oydeekka asay uttanawu keehi maadees.

Cora macca naati Toophphiyaa orttodokise woosaa keettan mulekka bantta huuphphiyaa qaccidi keehin lo'idi uttidosona. Hagaadan maayidi, gixidi, uttidi xoossaa keettan qaalaa siyidi de'ossona.

Wolayitya telbejiiniyaan naa"u issi mala maayyuwa maayyida karetta asati uttidaageeti ayina puulattidonaa! Etikka xeelliyo wode de"oyi keehippe injjetido asaa malatoosona.

Taassi heeran daro yelaga naati yumbberesttiyaninne qassi hara kolloojjiyan tamaari wurssidi utta naati daroy dees. Hegaa gishshawu kaqettaiya woraqata ubbaa nabbabennan agga aadhdhikke.

Toophphiyan ha'i wode kundida eqotattuppe issoy luxetta keettanne A ayssiya eqotata gidishiin layttan layttan luxxiyaageetti kaalliya xekkawu aadhdhokonna. Hay xoossawu woni ha beettiya maata gidon oydee diyo luxetta keettay asa kessanne?

Issi issi heeratu mereta utettay asaa duussaassi keehippe injjetenna. Deree dariyo heeratun de'iya biittaawatussi duussaa injjeyanawu kawotettay dichchaa oosotun kaafana bessees.

Nu biittiyo ayssiyaa kawoy dotoriyaa abiy ahmadi addis ababa ambaa oge doonaa loyttidoogaa yuuyi yuuyidi be'idoogaa odi bessan qonccissidosona .

La ha qefiyaa kehippe adussa gidida kafiyaa ayba kafokonne nuuni erana giishshawu asaa biidi oychchin cora kumida asaa giddoppe issi asinne i sunttaa erenna!

Issi wolaytta biittan de'iyaa yettanchcha na'ay bayetta yexxiiddi beettes. He yexxiyaa na'aappe guyye baggaara qassi naa'u naati toho bolla uttidosona.

Uyiyoo birilliyaa bolli tigetti uttida dumma dumma meraara de'iyaa uushshati de'iyaagetia daro asay uyana giidi he sohuwaa yiidi shammiyaageta nuni be'oos.

Keehippe aahonne puula keettan dumma dumma asay uttiyo oydde aybba aybba mittappe meretti? Ha oydde qassi asaa naatussi aybba go'a immiyage?

Shenderaa itimaappe, piinuwa xiilliyappenne harabaappekka ka'idaagee fiyaga mata heezzu qommo bambare giigi uttidaagee issi aaho qunuunaa bollan wottidooge ayba lo'ii.

Asay maanaassi keehi maadiya manggoy diyaagee beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi bazone gidenna qassi hegaadan aradda biittanne malatenna sohuwaan ordde mittay dari de'iyaaba milatenna gishshawu he sohuwaan irxxa carkkoy waayidi daana!

Toophphiyaa ortodokise woosa keettaahagaazanchchati boottaa maayuwaa maayidi masqqaliyaa oyqqidi zhanxila oyqqidi a giddon eqqidosona. Ha asappe guye baggaara toophphiyaa banddira meray de'iyo curqqaykka kaqqeettidage de'ees.

Issi yettanchchay issi sohuwan eqqiddi yetta yexxiyo buqura ba doonan wottiddi sitti giidi eqqiddi yexxees. Ha yelaga matan hara asaykka de'ees.

bootta shuchcha keettaynne qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. ogeekka harasaa efiyaagee beetees.

Nu biittan issi issi baalee gakkiyo wode asay ba sooni dichchido woykko giyappe shammidikka kuttuwa shukkees. Ubba xoomaa birshshiyode tana kuttuwa ashuwa miyo wode ufayssay worees.

Ambbaa haahuwaan eqqidi xeelliyoo wode dumma dumma meraara de'iyaa keettati beettiyoonne qassi keehippe lo"iyaa mittati de'iyoo ambbaa awa giidi xeeganawu danddayiyoo?

Wolaytta asaa wogaappe issuwa gidida uuttaa tossaassi mayllee xayiyakko ayba maadoynne baawa. Wolaytta biittan tokettiya uuttatuppe dariyageeti maylliyan haashettidi meetettoosona.

Shuchchaappe bolli bollan keexettida zammaana keettan ti'etti uttida qalametu qommoyi aappunee? Hagaa mala zammaananne lo'iyaa keettan diyaa asi ayiba dure asee?

Haattappe merettida tamaan qumaa kattanawumaadiyaa miishshay de'ees Ha miishshay zammaana ogiyan industiriyan giigida miishshaa gididi qassi garss baggaara wogga daabbuwaakka uukkidi kattanawu yeegiyo keettay de'ees.

laa ayba pala lo'iya maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. Leewi riisoltee hagan beetiyaagaa matan keettay des.

Bariyaa hegaadan daro giduku shin akka qassi ba xeessan issi guutta na'aa ba'idaara maayido shuraabiyaa meray bootta gidiyaagee qitaa danddayenna!

Giyaa efiidi bayzziyaakko miishshaa ekkana danddayiyaa lokkomay beetees. a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

issi maata mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona. hegaa matankka keettay beetees.

Toophphiyaa giddon taarikiyan sintta xeera gidida qassi alamiyaa asayi malaaletti yiidi xomoosiyoo laalibala shuchchaa wosa keettaa. Ha sohayi Toophphiyaassi zannaqa soho.

Cammiya ushshay dumma dumma geeshuwappe qassikka hara katta ayfiyappe meretiya ushsha uyin cammoy inxxarssa duutes. Ha ushsha uyidda asi yiiccotees.

Ha"i wodiyan daro asay bantta naata dumma dumma ogiyan puulayoosona. Ha eti bantta naata puulayiyo ogiyappe issoy dumma dumma qommo huuphiya dattaa.

Issi sohuwan shamanaassinne bayzzanaassi asaassi wottido sa'aa bolli diya daro miishshati dere ayba al'iyoonaa! Qassi etikka nu biittaa asaassi keehi maaddoosona.

Daro yelaga naati bantta kushiyaan cuguwaa oyqqidaageti ubbayikka wogaa maayuwaa maayidi kaamee yaanne haa simerettiyoo baadina ogiyaan eqqidaageti beettoosona xeelliyo wode.

Woosa keetta malatiyaa sohaa hagaadan dumma dumma xomppetun ayissi puulayi giigissidonaa? Hagaada giigana mala ootidayi ayiba gooba asa gidanaakko erayii?

Naa'u huuphphiyaara bo'atida asati issi deriyan wora dichchanawu puutiyaa tokkidi deosona. Etappe guye baggaara qassi haahuwan hara adussaa zaafekka de'ees.

Issi kataman matan matan asay dumma dumma ooso keettaa dooyidi oottees. Taani komppiitere keettaa dooyada daro oosuwa medhdhanawu koshshay dees.

Boottanne karetta meraara walahetti uttida waadu miizzaa yaagiyoogee dirssaa giddon banttaa qooriyaan wodoroy de'iyoo gishshawu dafettiidi maataa miyaageti nuusi beettoosona.

Giyaappe gidduwan sharaa hiixxoogaa bollan dumma dumma kattidi miyoobata bayizziiddi diya asata. Ha sohan xaatta santtayi timaatimee zo'o unkkoyinne donoyi des.

Issi issi zal'anchcha asati bantta zal'iyaa oge doonan hiixxi wottidi bayzziyaa asati de'iyaageeta be'iyoo wodiyan he asati yana keehi qarettoosona

pala lo'iya na'iyaanne "mirxxi iskiskkaa" yaagiya xifatee beetees. qassi i matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi caakka giddon mitta malatiyaagee keehi adussan mokkidaagaa be'iyaa wodiyan keehi malaales. Hegaa asay qanxxiichchenaba gidiyaakke he sohuwaa keehippe lo'etti uttis.

Hagan ay mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa? qassi ha irxxabaa sunttaykka ayba geetettii?

Issi gastta macaranne ubba qassikka cora guutta naati issippe kaa'iyo kaassay aybba geetetti? Qassikka etta guyen de'iya dirssay aybbippe meretti?

"yoss boss" yaagiyaa xifatiya oyqqi uttida na"aynne qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Ogiya makiinay mooridoogee beetiyaagaa matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. asaykka a loyttiidi beetees.

Cora asay ha bagga mishiree zal'iya aggidi ya baggarippe shiiqidi shammiidi beettees. Hagaasi gaasoy asay giyan zal'iya hara Matan diyogaappe adhdhana koshshenna.

Dumma dumma zal'e miishshatat sharan sa'an hiixidi bayzzidi de'iyoge beettees. Ha sa'an de'iya miishshatuppe baggay qassi samppan wottido saaminadoykka de'ees Attida miishshatti aybe?

Dumma dumma qommo lo'iyaa kattayi shiiqadaaga ooni mana hanii? Ha sohuwaan diyaa kattaa qommoyi wurssi qoodiyaakko aappuna gidana ga qoppayi?

Amarida asay eqqidi yettaa yexxiiddi punnanawu maaddiya miishshaa punniiddi beettoosona yohuwan qassi ha eti maayido maayoy aymalee? Qassi issi malaa maayidaageeta qooday aappunee?

Qoodan usuppunaa gidiyaa tukkiyaa tigiyoo siineti de'iyaageta xeelliyoo wode eta merayikka bootta gididaagetuppe garssa baggaara de'iyaagee ayba getetti xeegettii odite?

Xarapheezzay tana lo'iyaa so giddo mishshatuppe issuwaa gaasoykka qumaa taani aani wottada miyo gishshataassa. Harabaykka qassi taani xaafiyo wode aani wottada xaafays.

Beni mayzza wodiyappe doommidi issi keettaa asay ba duussaa maarayanawu dumma dumma so buqurata medhdhidi go"ettees. Ha buqurata massidinne medhdhidi giigissiyogee hiillaa koyyees.

Bodite tohuwaa kuwasiyaa kasanchchatu cita qonccisiya malaata bollan issi boottaa kuwasekka de'ees. Hagaa mala malaatay issi eqqotta qonccisanawu keehin maaddees.

Asay issi heeraa giddon kawoy azazin kushettidi oottiyoogee keehin lo'o. Hagaa oottiyoogan heraa geshshiidinne qassi heeraassi immosona leemisuwaassi mittaa tokkiyogan, ogiyaappe maataa diggiyooganinne harabatun.

Gaariyaagadan naa"u goomay de'iyoo asay qassi ba kushiyaan suggidi epiyoo buquraa xeelliyoo wode hegee kaamee yaanne haa biyoo ogiyaa doonan beettees.

Issi zo'o meray garssa baggaara tiyetti uttido sohuwaan bolla baggaara qassi maatay mokkidaage beettiyoo giishshawu he heeray keehippe lo"idaba milatees.

Maqasiyaa asay dumma dummabaa qanxxanaw go'ettes. Hegeekka qassi leemissuwaassi huuphphe keettaa biyoo wode maashiiniyan qanxxi simmidi he maqasiyaa go'ettidi qanxxoosona.

Avokkaduwaa kattidogaa keeshiyan wottidoge de'ees. Ha avokkaduwappe issuwaa mashshan qanxxidoge de'ees. Ha avokkaduwaa zerettay kare biittappe yiida zeretta gidiyoge erettidaba.

Issi yelagay wolaytta wogaa maayuwappe curqqa qoriyan qachchidi cenggurssa aattiyaa miishshan haasayiidi kushiyaa biradhdhiyaa malaattiidi de'ees. Ha sohoy wolaytta yelaga diriphphaa.

Huuphiyaa qanxxiyaa na'aa eran be'idoogan taani loyttada malaaletaas. Hankko Huuphiyaa qanxxissidaagaa huuphee taani qonccissanawu woykko hagaa Keena gennaagaa Keena keehiippe murutidaagaa.

Issi na'iyaa bootta maayuwaa maayada eqqidaarippe guyye baggaara hara ouyddu naati uttidaageeti allaxxanaw biidosan he sohuwan kaa'iiddinne pootuwaa denddiiddi beettoosona

Bodditte ambban de'iya mellese zeenaawi mettaasebiya luxetta keettaa kaalettidaageetuppe issoy mantta derese maabiraata. Ha izaaway ha"i dalbbo ambbaa giigisso keettaa kaalettiiddi de'ees.

Tukkiyaa gidin shayiyaa tigi wottikko irxxissennan koyyido wodiyaa gattana danddayiyaa paramusiyaa yaagiyoo zammaana buquraa. Ha buqurayi suyiqiyaappe al'oo biran shamettes.

Baaxettiya mantta temamo tigistu naaqashsha wolaytta gutaran kaaqidi wottidoge keehin ufayssees. I oottido mino oosotta yelettawu kanttisanawu wolaytta zoniyaa kaalettida kase asatuba attogan keehin ufayttaas.

Holozy yaagiya xifattiyaassi aybba birshettay de'ii? qassi keehi daruwa beetenna aappun maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Kare biittappe yiidi nu Toophphiya biittaa xomoosiidi de'iyaa naa"u attumaageetinne maccaageeti beettoosona. Hagaadan kareppe yiidi be'iyoogee lo''o ayssi giikko nu bittaassi koshshiyabata ehaana danddayoosona.

Dumma dumma sawo maataa melissidi bayzziyo man'iyan bayzzanawu sharan shiishi shiishidi wottidoge de'ees. Hagaa mala qeeri bati marccuwaa wurssiyaa kaysobata. Ha sawo maataappe giigidabati xayikko katti mal'enna.

Issi yelaga na'ay puutiyaa denttidi ekiidi de'ees. Hagee na'ay puutiyaa tokkanawu efanawu koyidaba milatees. Ha na'aay tokkanawu efiyo puutee avokaduwaa puutiyaa gidanawu danddayees.

Ha xeeran suufa agunttay de'iyo keehippe mela sohuwan mokkiya qanttanne ordde doozay aybba geetetti? Ha doozay xalliyo harggetti aybbe aybbe?

Issi xaacee issi mala maayuwaa maayidi yaa"aa shiiqida dere asaa sinttan eqqidi haasayiiddi de"ees. Yaa"aa shiiqida asaykka xaacee odiyogaa ezggiiddi de"ees.

Keehippe cora puula ubba qassikka bootta maayuwa bayzziyo suyqqiyan daro qommo maayoy kaqqettis. Ha maayuwa asa meray de'iyooge maayi uttiis.

So giddon yedhdhiyoo caammay coray bayzziyoo sohuwan de'iyaagaa shamiyaakko gaada he caamay bayzettiyoo sohuwaa baada oychchiyoo wode keehi daro bira gin tana uba shamanawkka iitiigis.

Ha alamiya bollan asay ayba oosuwankka minni oottikko baappe aadhdhidi hara asaakka maaddees. Ubba wottanchchati annaaciyan xoonidi ekkiyo woytoy oonakka qaaqqayees.

Kaamiya ogee awudekka shuchchan lo'iya hanotan mittidi giigissana koshshes. Giigissiyaageeti issi issi heeran tawu ay metoo giidi coo medhdhiyogan ha ogee haranttu meqqiichches.

Issi bitanee ba gaden aybakkone zerissidoogee mokkidaagaa naa''u asata xeegidi he mokkidabaa bul"issiddi de'es. He bitaneekka qassi he zerettay gakkiyoo wode daruwaa maadettanaw des.

Badalay zerettidagee mokkidi shaliyaappe aadhdhidagaa issi bitaniyaa a gade gidennan agenna karetta maayuwaa maayidi kambbaliyaa miyiyaan eqqidaagee beettees nuuni xeelliyoo wode.

Issi issi macca naati ba huuphiya daddii daddidi woykko paraa goynaa gelissidi hirkki gakkanawu yeddoogee paskki gees. Qassi issi issi attumay hegaa xeelliiddi pe'es.

Issi cima bootta naxalaa wurssada maayida issi mishiriyaa karetta luxetta keettan d'iyaa saleedaa yaagiyoo xaafiyoo miishshaa bolli xaafaydda de'iyaara beettawus.

Asayi keehippe darissi uyiikko asaa sakkarissana danddayiyaa cora qommo ushshati issisan dooretti uttidosona. Ha ushshata ubbatoo uyiyaa asayi elle harggiyan oyiqettes.

Issi aaho shooqan keehiippe lo'iya xaatta santtay mi'i giidi uttidaaga giduwan issi ordde yelaga bitanee ba achchaakka miiqqiid eqidaagee tumu goshshanchcha malatii hay hagee!

Hagee timatimiyaa puutiyaa dichchiyo goshshanchcha shooqqa gidishin timatime diccana mala mitta essidoge ayfiyaa loyttidi ayfisanasa. Biittaykka keehin shugonne ayfiyaa immiyaaga.

Issi na'aynne issi na'iyaa keehin lo'iyaa adil'ee ciishshay kumido heeran eqqidi ha ciishshaa na'aay na'esi immidi de'ees. Eti maayido maayoykka wogaa maayuwaa milatees. Ayba lo'iyona hagetti bantta paliyo banttawu ekkona.

Issi keettan daruwa cimibeenna yelaga naati ekettidinne gelettidi bantta yelido yiirata tookkidi issippe issi soha biyode tana lo'ees. Ubba tanakka yiira tookka tookka gees.

Nu heeran issi timirte keettay de'iyaagan daro tamaare naati de'oosona. He naatu gidoppe qassi amarida tamaare naati maxaafa keettaa go'etoosona

issi sohuwan eqqidi issi biytanniyaassi gulbataa yeriyaagaappe ya bagaara issi maata mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan macaassiya eqaasu.

Woosiyo keettan zo'o adussa maayuwa maayida asay shiiqidi eqqidi xoossaassi bonchchuwa immidi beettoosona. Hagaadan goynniya asaara shiiqidi goynniyoode keehin lo'es.

Issi issi cora asay shiiqiyo dumma dumma qommo shiiqoti de'oosona giyoogaa. Taani qassi he shiiquwa mala sohan beettikko silkkiya haasayiya asaa be'anaappe gays.

Ambbatu puulatettaanne ambban de'iyaa dere asaa payyatettaa naaganawu miiriqaa shiishshidi, kaamiyan caanidi efiyo maaray keehi lo'o. Miiriqaa shiishshidi caaniyo oosoy darotussi ooso qaadaa medhdhiis.

Dumma dumma bolla galbba looxigisanawu shamppuwaa yaagiyo saamuna macca naati go'ettoosona. Hagee bolla bana meezeyichiko iittaa. Taani hagaa go'ettiyoga keehin dosikke.

toophphiya wogaa maayuwa maayida asatuppe guye bagaara beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Nu wolaytta biittan wolaytta dichchaa toho kuwaassiya cita daro wolaytta asay kaafees. Kaafiya asay qassi citaa maayuwa maayidi eta kaassaa xeellees.

Dumma dumma mittaa ayfeti cora meraara de'iyaageti issi mitta ayfeta bayzziyoo keettaa karen issoy issuwaa bolli kuretti uttidaageta nuuni shammanawu bida!

Wolayttan ishatamaappe bolla tigire kawoti kawotidosona hegeetuppe kawo Xooni wolayttan wurssetta kawuwa. I minonne darobata wolayttan ottidoohaa beni asaappe siyiyo wode keehin ufaysses.

Heezzantto kifiliyaa luxiyaa naatussi getetti giigida maxaafaa bolli xaafettiday ayba xifatekkonne nuusi darin erettena. ayssi giikko pitalee keehippe lee'e gidiyoo gishshawu!

Laa issi issi huuphe keettan oottiya asati asaa huuphiya qanxxi loyttoosona gooppa. Ubba asaa huuphiya qanxxiiddi pootuwan diyagaa malatissi aggoosona.

Toophphiya waana kiikke mocona gididda Ahmeda Abiy Toophphiya banddira sinttan uttiddi qonccissuwa immiidde de'ees. Ha kawoy oroomo dalgga manttiyan yelettiis.

Issi gastta maccaasiyaqooriyan worqqaa wottidaara kushiyankka worqqaa wottidaara kawo keettan oottiyaba milatawusu. A qassi kiitaa aattaydda de'iyo wode tana siya siya gees.

Hagaa mala bootta aaho shuraabee qassikka toophphiyaa banddirayi meretti uttoogee ayiba lo''es giideti. Ta hagaa mala shuraabiyaa tawu birayi diyaakko shammana dayisi.

Mehiya goshshawu efaanaappe kasetidi kaduwara barssi gattidi waaxiyo goshshaa miishshay mittaappe masetti uttiis. Ha goshsha miishshaa eriya asay massidi giyan bayzzees.

Magalashoy keettaa giddon woykko so giddon dumma dumma geeman uttana bessiya buqurata genttanawu maaddees. Tiyaatire keettan diraammay wuriyo wode magalashoy gorddettees.

Wolaytta wogga woykko keehippe dummanne qassikka dumma imottay de'iyo wodalla ganjjiya Wolddetsadiqa Temesgeni puula maayuwa puula ambban eqqiis. A guyen darobay de'ees.

Aayyiya nne aaway naa"u yuushuwan yeletta mentte naata eta layttaadan issi mala maayuwa mayzzidi ufayttoosona. Aaway naa"aakka kiyiyuwan tookki wottiis.

Cora muslume amanuwa kaaliyaa asati issusan shiiqidi bantta amani baqala bonchchidnne pootuwaa denddidi deosona. Ha asatibantta amanuwaa qonccisiya qophphiyaa wottidi yuuyosona.

Heezzu goomaara de'iyaa kaameta woykko baajaajeta daro ambban asay issisaappe hara sohuwaa toggidi baanawu go'ettees. Sooddo ambbaanikka daro baajaajeti de"oosona.

issi keehi meray erettenna miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa bolan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona. etikka keehi al'o miishshata.

Issi so asatti woykko issi keetta asatti ubbay issi mala maayuwa maayiddi maarara yafaran zin'idosonna. Hagettikka aawa aayiyonne etta naata.

Shuchchappe giigiyaa keetta misiliyaa medhdhiyaa asati giigissidi miyiyan kaamiyaa wottidosona. Qassika ha keettawu miyiyan dirssaykka de'ees. Hagaa woysan shammanawu danddayiyo?

Deree asaa boli haa simmi kunddidi utaagee beetees. qassi ha deriya boli maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi keehippe puula geela'o na'iya ba menttershsha zo'o qalamiya tiyadda ba huuphiya adussan dichchassu. Ha na'iya ba qooriyan ali'o worqqa wottasu.

Kaamiyaa gidin birata qachchanawu keehin maadiya woykko dumma dumma allaliyawu go'iyaa miishshati ayba geetettiyona? Ha miishshati ayba ogiyan giigiyona? Maadoyshin aybe?

Dumma dumma merara deiya irssasetta cigidi wottidogetti deosona. Ha irsssiyappe garssa baggara qassi laaphphisekka de'ees. Ha irssasiyaa maarara wottoge dumma dumma go'awu giigidaba.

Tukkiya siiniyaara tigiidi diya na"ay diyaagee beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Ha keehippe puula ubba qassikka asay puulatettawu go'ettiyo zamaana wode ehiido buquray aybba aybba geetetti? Ha sohuwan de'iya uttiyo oydde aybbippe meretti?

ha sohuwan xeelliyoode issi bulla mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo qalametti beetoosona. ikka oydde malatiyaa miishshaa boli tiyettio uttiis.

Wogga wolayittatto pitaleta biratappe wooci medhdhoogee be'anawu bessanawukka ayiba lo'ees giideti. Daro asayi ha lo'iyaabaa shammi efiidi ba son kaqqes.

Issi dirssaa giddon diretti uttida geleshoy de'iyaagaa asa ubbay darotoo he sohuwaa biidi be'anawu koyyees. yaatikkoka qassi geleshshuwaa meray darin lo"enna.

Toophphiyaan dumma dumma asa kochchay de'ees. Hagaappe issoy appare asa gidishin ha asawu etawu etta durssa wogay deiygan duridi deosona

ha sohoy ayssi coo mela de'ii? qassi ha sohuwan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Ba huuphiya binana birshadda laallidda na'iya ba sintta geeshshadda ba menttershshan tiyyidooge aybba geetetti? Ha menttershshan tiyiddi qalame aybbissi maadi?

Issi yedhdhiyoosay aduqqi uttida macca asaa caammay beettiyaagaa gidishin ha caammaassi de'iya qottay ay malee? Caammaappe sintta baggaara issi buquraa giddon de'iyaagee aybee?

Keehippe puula maata meray de'iyo heerappe sinttan maca naati bootta shurabbiya maayiddi bantta huuphiyan wottiddoge aybba geetetti? Issi geela'iya ba kushiyan wottidoge aybbe?

Kompiiteriyaa luxiyoo keettay de'iyaagan issi issi cima asatikka he kompiiteriyaa luxiyaageeti be'iyoo wode he asatu hanotay tana keehippe malaales .

Daro macca asayi bootta qoliyaa maayidi shiiqidaageeti kushiyaa baqqiyaageetu giddon naa'u baltteetati wolayittatto durssa duroosona. Eti ubbayikka keehi ufayitti uttidosona.

Issi bolla bagga galbbay zo'o gidido qassi garssa baggay bootta soolee de'iyoo darotoo attuma naati wottiyoo caammaa be'iyoo wode i ekkiyoo biray daro milatees.

So medosa giddoppe issuwa gididda hariya asay dumma dumma wolqqappe dariya qassikka keehippe deexiya buqura caaniddi efiyooge azantees. Haga mala oosoy medosattu maata naaqes.

Tawu heeran guutta naati biron dicciiddi kushe gaariya laaggi waayissikko ta he naata wadhdhayss. Ayssi giikko guuttatettan naati woggabaa amottiyode lo'ees.

Giyan bashiyaaduwaa kushee hilla miishshata bayizziyoo sohuwaara aadhdhanawu tana ayiba yashshes giideti! I shugonne elle me'iyaa hiila miisha gidiyoo gigiyoo gishshaassa.

Keehippe lo"ida boottawu biida meran keettay tiyetti uttidagee kare baggaara qassi daro ciishshati de'iyaageti keettaa puulaa ubba yaa gujjidi bessoosona!

Issi heeran sa'aa maataay mellana haniyosan keexettidi de'iya keettay de'ees. La ha keettay keexxidi wurssanawu mule ixxide? Xoossa sunttan haakkona hageeti la awude doommidosona giidet.

A"a issi aayyiya keehi adussa sa'aa gakkiya bootta qamisiya maayada biyaro be'aas. Hega ta yaana be'a simmiyorin tanakka aayeessi shamma shamma giissiis.

pala mal'iya paappayee beettees. qassi a matan beettiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

daro dumma dumma heregaara diya keettay beetees. appe guye bagaara qassi maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

cora asati issippe issi sohuwan eqqidosona. qassi eta matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Mochchenaa booraago gonggolloy Wolaytta moottan de'iyaa erettida wolqqaama gonggolo. Ha gonggolloy beni wode Wolaytta asay de'ido gonggolo gididi issi kutti oyddu xeetu asaa ekkana danddayees.

Hagee issi liiphphiyan karetta tuchchay de'iyo miishshay kiwi blush yaagiyaa paranjjattuwan xaafettida xuufe de'iyo miishshay de'ees. Ha miishshay aybawu maadiyaa miishshee?

Ubba naatikka meran bootta shuraabiyaa maayidi macca naatinne attuma naati issippe maarara eqqidaageti bantta sinttan wogga xifatiyaara de'iyaa maayuwaa oyqqidosona.

Naa'u tohuwan hemettiya kaame dumma dumma buquranne asaa naata issi issi sohuwappe hara sohuwa caanidi efiya zamaana kaame. Ha kaamekka keehippe eesotees.

Miizza heemiddi dichchiyo dirssa keehippe cora dumma dumma miizzatti bantta qashettiyo dirssa gidon qashettidosonna. Ha miizzattu guyen cora asatti de'osonna.

Amarida macca asay barbbaree gakkidaagaa gidfo gelidi ayfiya qoriiddi beettoosona. Ha barbbaree ekkidi coommiyo wodiyan keehin pooges haray atto haattaa uyinkka eesuwan aggenna.

ha shuchcha keettay ay malatii? qassi appe guye bagaara a matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beettiyoonaa?

Nu woosa keettan geeshsha maxaafaa tamaariyoo sohoy de'iyaagan keehi cora yelaga naati bantta luxettaa wurssidi maraqettidoogaa be'iyoo wode keehippe ufaysses

Magani tukkiyaa koyro zo"uwaan shaayidi kessidoogaa qassi bootta siiniyaan tigidoogee hoommuwaa coppu giyaagaa be'ada taani doonaara saassuwaa lokkayas a xeellada!

Issi adussanne aaho isippalttee de'iyagaa doonan zaafe de'iyagee diccido dichchay xeellanawukka yashshees. Ha zaafiya goday oonakko ba haylawu hegan kawotenne!

Kaduwaa giyoogee goshshanchchay ba gadiyaa goyyanawu maaddiyaa miishsha gidishin aara marashay diyoogaa giyoogaa. Kambaray booraa goyyiyo wode booraa morggiyaan wodhdhees.

Qoodan keehippe daro gidida phuuphullee de'iyaagaa be'iyoo wode ikka yaa haa qaaxxidi moorettena mala qaaxxena sohuwaan wottidoogee nussi a xeelliyoode beettees.

Nu heeran hiillati urqqaappe medhdhidi darotoo asay birata buquraa shammanawu wolqqay xayikko ha asati medhdhidi bayzziyoo buquraa ba soosi shammees.

ha sohuwan maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. kanay ba doonan aybakko saxxi uttiis.

Usttawu go'ettiyo daarinchcha kattatuppe woykko dozatu giddoppe santtay issuwaa. Daamoota heeraappe santtaa hariyaanne maaxaanaa milatiya medoosatun caanidi ixxikko ba'idi zal'iyaa daro zal'anchchati de"oosona.

Garssa baggaara haattaa bollan de'iyaa wolwoluwaa giddon cora asay diishin qassi eta naagiyaa kaawuaa xaacetti eta miyiyaan issippe uttidi etuura boosona!

Awa wodiyan asaa carkkoynne away shiiqidi bullaa hariya kessidi iitissiyo gishshawu asay dumma dumma bawu tiyettiyobata shammees. Girssiliinee qassi looxigissiua keehi lo'oba.

Eessaa maaridogaa wogga jookiyaappe qeeri xaasawu uyanawu tigiidi de'iyoogaa be'iyo wode taassi doonara saassoy goggiyaagaa be'idi tigiyaa bitanee duuqqidi taassi immiis.

Taani daro kataman kattaa ma simmada ushshaappe uya ekkiyoga daro dosays. Shin ay gidikkonne ammanenna asay uyiyo ushshaa siiriyankka singgikke.

dumma dumma phooliya keehi lo'iyabati hagan di Yoo gappe denddidaagan naatu yelettan baalaa bonch chanawu keehi waayi Senna. tanakka Lo'ees.

Wolayitya asayi namisawu gidin halchchidi maanawu go"ettiyoi uuttaa yaagiyoo hayittaa biron puutissiyoo haaxaa yaagiyoogaa. Ha haaxaa laalidi tokkiyoo wode uuttaa kiyes.

Tukkiyaa ayfiyaa mittaappe qoridoogaa issi yelaga na'ay madabaa bolli miccidogaa awaa bessiidi yaanne haa zaaridi melliisidi de'iyaagee nuusi beettiyaagaa xeelloos!

Ha shammiyoonne bayzziyoo keettaa giddon ushsha qommo gididabatuppe issoynne paccidabi baynnaba milattees. ayssi giikko dumma dumma meraara de'iyaa daro de'iyoo giishshawu.

Goshshaan sure oottin mokkiyaa asay so giddon qumaa kattiidi a bolli gujjanawu maaddiyaa zo'o shunkuruutiyaa yaagiyooge ha sohuwaan beettiyaaga shamiyode woysu biree?

Wolaytta qonccisiyaa qalame tiyettido masoppiyan shaashay kumi uttiis. Haattaa duuqiyo miishshaynne kushiyaa meeccisiyogekka de'ees. Appe ya baggaara qassi siinene irkkabotekka de'ees.

Baabbii geetettiya achchaa loyttiyo haggaazuwa immiya eqotay geli kessa nne wooqqida achchaakka maarayees. Ha eqotay arshsho Afriikkan de'es geetettida haggaazuwa immiya keetta.

iray bukkin mitaa giddon eqqida deeshshatu matan matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Qeeri naati kaamiyaa ogiyaara hemettiyoogee tana keehi yashshiyaaba ayssi giikko eti kaamee bantta bolli gattiyo qohuwaa shaakki erokkona. Kaamiyaa be'iyoode taayyo awude shammanddinaashsha giyaa amuwaa.

Garssa baggayi keehi booddili uttido sohuwaan dachchaasa yaagiyoo hayittaara kerbebba mittayi des. Ha mittayi aybissi maadiyaakkonne tankka shaakkada erana danddayabeekke.

Maaraara doorettida gisttiyaa matan laalettidaagan parati ayssi yaanne haanne hemettiyoonaa? Ha gisttiyaa bollan yaanne haanne hemettiyaa paratu qoodayi muleera aappunee?

Ambba giddon dumma dumma buquratta bayzziyo buqura keettati giigiddinne ubba qassikka lo'iddi de'osonna. Ha buquratti shuchcha keetta gidon bayzzettiya buqura.

Bantta kushshiyan "WAVA" yaagiya xifatee diyo bootta curqqaa oyqqida naatinne etappe ya bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Oyttay maattaaranne santtaara woykko harabatuura maldhdhesippe attin boyyiyaara woykko boynaara usttidi min meetettenna. Hegaa gishshawu quttaa hara ustta kattaara go'ettanawu koshshes.

Kase wolaytta moottaa huuphe ayssida mantta pola saamu'eelinne aara issippe oottidaageeti wolaytta moottan daro dichchaa oosota polidosona. Habizaaway ha'ikka tohossa toophphiya dalgga manttiya kaalettiiddi de'oosona.

Dumma dumma goshshaape kiyiyaa murutaa issi sohuwaan wottidi bayzziyoo wode daro ganddaa giddoppe yiida asay ubbabay hiraysso giidi xeelliyoo wode al"iyooga be'idosona.

Issi cora laalettida worqqata issisan shiishidi oyttanawu maadiya miishshay de'ees. Ha miishshay ba giddon oyttiya shubuwaa baaridi duge naaqiyode oyttees.

kawo koyshan haattaa zeeridoogee beetees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Wolaytta keettaa darotoo wuygiyaa qol"uwaappe shaakkiyaa quruxuwaa yaagi xeegiyoo dirssa milatuyaagappe ha baggara issi urqqaappe merettiyaa haattaa tigiyoo buquray ayba geetettii?

Toophphiya giddon qayye ashuwa darotoo miyogan erettiya heeratuppe issoy wolaytta moottaa. Ha moottaa giddon de'iya ubba allaanatuuninne ambbaa aysotun galla galla shukettiya ashoy wuridi pe'ees.

Dumma dumma qommo meraara diyaa upuuppaa punnidi maaraa kaqqidi A matan keehi lo'iyaa xuupiyaakka xaapidi keetta puulayidi yeleta naatu layittaa boonchchoosona.

Bolla baggan maataa yeggidi giigissido puutiya puutissiyoo arssaa matan qobbuwaa puutee daroyi puuti uttidaaga. Ha qobbuwaa puutiyaa maara sohan tokkana besses.

Wolaytta dicha toho kuwasiya kaa'iya kaassanchchatti hoolliya payddissiddi qonccissiyo ufayssay dummanne malaala hanotana. Ha kaassachchattu maayoykka wolaytta biitta qonccissiyogan erettes.

Cora asay isi ashuwaa bayzziyo keettan uttidi qaye ashuwaa muxxidi miiddi deosona. Qassikka eta sinttan dumma dumma ushshay muxiyo mashshaynne ashoy qassikka oyttay de'ees.

Keehippe lo'iyaa hanotan giigida maalaaliyaa asayi zin'iyoo hiixa bana koshshiyaa ubbabaara giigidaagaa. A hupheessaarannan ya baggaaranne ha baggaara l'iyaa misilee des.

Daroto wolaytta biittan de'iyaa naati katama woxxidi biidi dumma dumma oosuwaa oottiyogan erettoosna. Hagaappe issoy caama qucciyogan, sikkiyogan gaariyaa sugiyogan erettoosona.

La nu wolaytta biittan daro lo'iya wolaytta wogaa qumati asaa miin mii xalalissokkona. Ubba tana ha kattaa asa mizuwa diggada tarkka ma ma gees.

Wolaytta sooddon de'iyaa issi issi zal'anchchati miraabe giyoo muuzee mikkiyoo biittappe muuzziyaa caanissi ehidi kiluwan wotti wottidi asaasi bayzziyoogan keehi worissoosona.

Hagee tiito yaagiyaa kaamiyaassi koshshiyaa buqurata laamiyoo sohuwaa yaagiyaage xaafettido qalamiyaa meray zo'o xifatee boottabaa bolli xaafettidagee haahuwaan de'iyaa asawukka beettees.

Hagee korchchiyaa getetti xeegettiyaagee darotoo bazooninne qassi asaa keetta giddon woykko duunneti ekkiyaa heeran de'iyaage ayoo bolla bagga galbbaa qottay iites!

Macca naati daro wode attuma naatudan coogidi saamunaaninne haatta xallan meecetti aggokkona. Eti qassi issito kushiyagaa issito tohuwaga giyobay tana iitiyo keena erokkona.

La xoosso macca naatuppe awu baane? Lo'opitte merinawu. La han sinttaara boroqiya ayba na'e? Asay maanawu keehin tugattees. A qassi som'uwaa tiyanawu zooriyaa immawusu. Zoraa goppo neena.

shuchcha keettay oorattay keexettiidi des. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Ta ishawu taani wontta intte so nenan gayttana gaada baydda diishin ta be'idobay niyo odin odo. Ne woni he suuqiyan lo'iyabay bessidaagaappe issi galla aappuna mayshsha?

Toophphiyan keehippe erettiya qassikka daro lo'o oosuwa oottida wodala na'ay ba huuphiya qanxxissido hanotay keehippe lo'iyaaga. Ha yelagaykka keehippe lo'iyanne dosettiya asa.

Wolaytta soodo ambban keehippe cora asatti xoosa qaala siyanawu shiiqi uttiidosonna. Ha wolaytta sodo ambban daro cora asatti qaalawu shiiqis.

Darin lo"enna meraara de'iyaa macca naati wottiyoo caammaa xeelliyoo wode ambbaa giddon daro aattuma naati wottidoogaa be'ada tankka wottanawu keehippe amottaas!

Issi keehin puulattida keettan herega malatiyabati deosona. Hagaa keettaa godaan seramikisiyaa tiydoge xeelanawu oyqqanawu goggees. Hagaamala keettaa xoossi giko keexidi deana gidokko.

Tana ubbatoo qoppiyo wode hanni mala issi waadu miizziyo shammada maattaa uyiyakkonne maattaa uyiyakko ayba lo'iishin marccuwa awuppe ekkada shammooshsha!

Darotoo ganddaa giddon asay miizzaa yeessi simmidi bukki kessido maattaa tiganawi maanaaciyaa meecciyoo sawo maataa sunttay aybaa geetetti xeegettii ane odite?

"LIDIYA COFEE" yaagiya xifatiya matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Sawiya irxxa heeran mokkiya sawo maatay issi harabbi baynna mela biittan mokkiddi diccees. Ha maatay dicciddi duge kunddi wulli uttiis.

Nu wolaytta biittan cora mino kawoti kawotidi aadhdhidosona giyoogaa nu be'ennan xayikkonne hayttan siyida. Eta giddoppe ubba kawo xoona misiliya be'yode ubban A minotettay qofettees.

Issi issi dure woykko kawo oosanchchati laaggidi biyo qeeri makiiniyo be'iyo wode laa tana ayba lo'ii? Ubba tawukka diykko giissidi amoyidi worees.

Qeeri mucale naata tamaarissiyooga mala metiyaabi biittaa bollan diyaaba malatenna. Ha naati odobaa elle ekkanawu danddayenna gishshawu keehi daroppe metoosona.

Keehippe zanan adussa odiyappe gidduwan diyaa adussa masoopiyaa doonan yuuyi adhdhidi paranjja asati uttidi qumaa miiddi doosna. Eta giddon nu biitta asi baawa.

Issi keetta giddon de'iyaa uttiyoo oydeenne sintta bagaara de'iyaa xarpheezzay keehi lo'es. He oydiyaassikka meray karetta gididaagee keehi lo'es .

Uuttay, muuzzeenne maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. cora asaykka eta mataara biidi des.

meqqida makiinaa koollidi kammi uttidoogaa matan qassi maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati hagan beetoosona.

Kawotettay dere asaa kattaa koshshaa kunttanawu oottiiddi de'iyobati galatissoosona. Ha kawotettaa qofan maayettidi oosotun hashetiiddi de'iya biittaawatikka keehippe galatettana bessoosona.

Wolayitta asayi bantta mayizzan miyyoo qumaa mal'ettanawuu, uyiyoo tukkiyaa mal'ettanawunne daaxxiyoo bambbariyaa mal'ettanawu woyikko sawettanawu go'ettiyoo xalotiyaa giyoogee ayiba lo'es giideti!

sa"aa boli aybee beetiidi diyay? qassi a boli ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Zal'anchchay awudekka zal'iiddi dumma dumma cora kattaa shiishshidi zal'ana koshshes. Aybissi giidanaa giikko daro qommo kattay son diyoogan shammanawu yiida asawu awudenne xayi erenna.

Daro asay ba huuphphiyaa pashkkissana uyiyoo ushshatuppe issuwaa gidida tukkiyaa essanawu bashiyan shaayyiddi doosona. Ha tukkiyaa Toophphe xalla gidennan alame gaxaa yikka go''ettes.

Issi adil'e ciishsha meraa maayyida qeeri sharaa bollan amaafrattuwaaninne inggilzzattuwan diyaa xuupee ayi odii? Ha sharawu garssa baggaara ayibee diyayi?

Zo'o sunkkurootoy, loomee, muuzzee, timaattimenne hara kattaa kattanawu go''iyabay ubbay zal"e keettan kaqettiis. Hageeti sooni kumettan de'iyo wode macca asay daro ufayttees.

issi sohuwan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona. mela mitaykka beetiis.

Wolaytta soodo yunbburstte luxiya luxanchchatta anjjisiddoga yootiya dumma dumma xuufiya kaqqiddi erisossonna. Ha anjjissoy daro sohuwan polettiyooga xuufiyan dummayiddi qonccissidosonna.

Toophphiya orttodookise tewaahiduwa ammanuwa kaalliyageeti haydaa naagissidi adussa wodiya pinttanaassi oottiiddi de'iyo oosoti maalaaloosona. Ha haydata guuttaappe biidi cimaa gakkanawu minttidi naagiyogan erettoosona

Hagee arumay woykko malaatay habeshaa yaagiya ushshana des. Ikka asa malatiyagee wore simmi xeelles shin sinttawu xeelliyaakko lo'o shin giigissiddi eribookkona.

Toophphiyan zo'o masqqaliyaa eqqota oosanchchati kaamiyan dumma dummabata caanidi deosona. Issi adduussanne woggaa kaamiyan caanidi deosona. Heeraykka gaxare heera malattees.

Kaasanchcha naati kushiyaa kuwaasiyaa kaasaa kaa'iiddi de'oosona. He kaasanchcha naatu yuushuwan keehi cora asay eqqidi he naatu kaassaa be'iidi doosona.

Toophphiya biittaassi kuwaasiya kaa'iya kaassanchchati kaa"iiddi maayiyo maayuwa issi goshshanchchay maayidi bari shooqan eqqiis. Ha goshshanchchay ba kushiyan xikkiya oyqqiis.

Wolayittan keehippe erettida mittaappe, sussaappe, wora mayyiyaappenne maataappe merettida wogga meesho keettaa. Ha aaho keettan miizzayi yelettanawunne aakkanawu keehippe upayittes.

Issi issi kataman asay xellikko asaa malaalissiya gita gita pooqetinne qassi ogiya doonan diya mittati keehi lo'oosona. Ubba heeran pootuwa dendda dendda giissees.

Keehippe aaho kaame hemettiyo kaamiya ogiyan heezzu maca asatti puula maayuwa maayiddi boosonna. Ha asattu sinttan dumma dumma doozay de'ees.

Ha"i toophphiya giddon katamay lo'ana mala geetettidi dumma dumma heeran koolidere limaatee katamaa keehi puulayiiddi dees. Ubba aadisaaba keettay dumma phoolees.

Issi keehippe daro miishshaa ekkidi keexettida keettaa giddon ha baggaara uttanawu giigi uttida oydee de'iyaagee daro miishshaa ekkidi oosettidaba milatees.

Waadu miizzaa yaagiyoogee darottoo maattaasi gidinkka qassi miishshaa giyaa epiidi bayzzi ekkanawukka daro miishshaa ekkiyaagee sintta baggan tigettida haattaa uyiidi de'oosona.

Toophphiya orttodookise tewaahiduwa ammanuwa kaalliyageeti issi issi baalaassi maayiyobatinne poliyo makkisoti ashuwa shemppuwara gattidi woppissoosona. Ubbakka macca naati huuphiyappe tohuwa gakkanawu maayiyobati keehippe maalaaloosona.

Kawo ooso keettan seeraa naagissiyaageissi mala maayuwa maayidi giyaa giddon bayzziyaanne zal"iyaa asaa eqqidi xeelliyooga be'iyoo wode ayba yashshees gidetii!

Dumma dumma ushshata bayzziyo man'ee de'ees. Hagaappe baggaay mangguwaa juusiyaa gidishin baggay qassi mirindda. Haggaa mala ushshaa taani uyyanawu keehin koykke.

Guutta naati xoosa woosa keetta biidi bootta maayuwa maayiddi bantta aawara issippe eqqiddi lo'osonna. Ha naatu guyen shiiqidda asay issi mala maayuwa maayiddi lo'ees.

ZO'uwaawu biida woogga lo"iyaa kootiyaa maayida issi attuma wodalla na'ay cora misiliyaan bessiidi naqaashshaa gattiyaa wolaytta telebizhiniyaan uttidi oduwaa aattees!

cora asay issippe eqqidi ba miizzata oyyqqi uttis. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Duma dumma matoyiyaa ushshati deosona. Hageetuppe baggaay mattoyiya ushsha gidishin baggaay qassi mattoyena ushsha gididi erettees. Tawu mati ha ushshay aybakko eretibena.

Taani nu sooni diyo wode gidi ha"i timirtte keettan dayddakja ayfe tukkiya ushshaa iita dosays. Ubba issi issi wode i shaayettiyode singgennan aggikke.

Dumma dumma geesaranne merara deiya dozatti deosona. Hagetussi hayttay woykko bonccoy keehin aahone suppa gidiyoge erettees. Ha heeraykka qassi dozata bonchchiyo heera milatees.

Issi luvetta keettay de'iyaagan kare baggaara medhdhi wottido pengee de'iyaagee keehippe lo'es. He pengee qassi dumma dumma biratatuppe meretti uttis.